Mu kifaananyi kino ndaba enjuki nga ziri ku muzinga, ndaba omuzinga gw'enjuki era enjuki zino mpitirivu nnyo. Zirabika ng baaziteekawo zisobole okukola omubisi era we ziri waliwo omuzinga kwe zitambulira era kwe ziyimiridde.

Mu kifaananyi kino, ndaba ekizimbe naye ng'ekizimbe ekyo kyazimbibwa mu ngeri ya ssinzizo. Ekizimbe kinene bulungi, kiwanvu bulungi, kiriko emiti emabega gye baasimbayo. We kiri walungi nnyo, okirengera nga kiri wantu walungi, kirabika kiri na ku lusozi.

Ekifaananyi kino ndabamu ebimuli nga biri mu kibangirizi ekya kiragala era ebimuli bino biriko langi eya kakobe. Mwonna mu bimuli ku bimuli ndabako enjuki ezze okubikyalira.

Ekifaananyi kino kiraga omusajja ng'ali ku pikipiki ajja agivuga. Kaakati mu kugivuka, entugga n'eba nga nayo ezze, ezze kusala kkubo. Era entugga eri mu langi njeru n'enzirugavu ne pikipiki eri mu langi njeru.

Mu kifaananyi kino ndaba abavubuka babiri nga baazimba emidaala gyabwe ku kkubo era emidaala gino nga giriko ebyennyanja eby'ebika eby'enjawulo: kuliko ensumaaki eziri mu kibbo, ne kubaako n'ensonzi eziri ku miti.

Mu kifaananyi kino ndaba engalo nga zisitudde eccupa. Eccupa eyo ng'eriko akantu akanyiga, kati nga waliwo waliwo akanyiga. Akanyiga alaga nti ayambadde olugoye luddugavu, anyiga obuntu obuli mu ccupa omwo bugende mu ngalo ze.

Ekifaananyi kino kiraga abalenzi bali babiri. Era abalenzi bano nga bayimiridde mu miryango egy'enjawulo. Naye abalenzi bano ng'omu ayambadde akakooti akataliiko mikono ka musalankwawa naye ng'ekifuba takisibye mapeesa kiri bweru. Owookubiri ng'ayambadde kijjirikooti ng'akutte n'omuggo n'enkoofiira ku mutwe.

Ekifaananyi kino ndaba amacupa agategekeddwa obulungi era nga gawandiikiddwako ebigambo. Ebigambo bino nga biraga nti nno amacupa galimu mubisi gwa njuki, era nga gateekeddwa wantu wamu nga gonna mangi, gali wamu.

Ekifaananyi kino kiraga omudaala omuzimbe era ng'omudaala guno guliko obutebe obuyitibwa mwasajjute era obutebe buno nga babwetoolozza ku mudaala buliko langi eya bbululu, mulimu langi eya kyenvu, eya kiragala n'emmyufu kuliko n'obutandaalo obuteekebwako e...

Mu kifaananyi kino ndabira ddala abaana abawerera ddala abaana bataano nga bava kukima mazzi ng'abawala basatu beetisse ebidomola ku mutwe babyetisse busimba bya kyenvu aa kati mmakkati gaawo gaawookubiri n'owookusatu n'asooka n'owookubiri waliwo omuto era naye yeetisse, kaakati ate mu maaso gaabwe eriyo omulenzi ayina eggaali maanyigakifuba kw'asibye ebidomola bibiri era bakutte amazzi batambula bagenda.

Ekifaananyi kino nkirabamu emmwanyi nga baazaanika ne zikala bulungi era emmwanyi zino nga ziriko abantu abakutte ebitiiyo; bagezaako okuzikuŋŋaanya zibe nga tezisaasaanye.

Mu kifaananyi kino ndaba ente nga ziri mu kisaawe abantu bazeetoolodde. Ng'emu eyimiridde, ng'endala teyimiridde, naye ng'eno eteyimiridde waliwo abagezaako okugiyambako esobole okusituka eyimirire.

Ekifaananyi kino ndabamu omukazi atudde ng'ayina n'omwana amwebase ku mubiri nga bayina n'obuuma bwe basitudde mu ngalo naye nga bali ku lubalama lw'amazzi era nga batudde wansi ku musenyu ng'amazzi gabasemberedde we batudde.

Mu kifaananyi kino ndaba abasajja abazimbi abawerera ddala abasajja bana, era nga balinnye waggulu ku nnyumba bali mu kukomere bali mu kuteekako bbuliti basobole okuteeka akasolya ku nnyumba, esobole okuserekebwa n'amabaati.

Ekifaananyi kino ekifaananyi kino kindaga omukazi ayambadde essaati enzirugavu, n'ayambala mu bulago akaguwa, era nga ku mutwe ataddeko enkoofiira emmyufu, naye ng'alaga nti musanyufu; alina n'ekibinja ky'abantu abamuvaako emabega.

Ekifaananyi ki ekifaananyi kino ndaba embuzi ng'erya muddo era ng'erimu ebiba bisatu. Ekiba eky'oku mutwe kiddugavu, eky'omu makkati n'amagulu g'omu maaso byeru, n'ekiba eky'emabega n'amagulu g'emabega biddugavu, n'omuddo gw'erimu gwa kiragala.

Mu kifaananyi kino ndaba ba omwana ayimiridde, ndaba n'omuntu atudde wansi. Atudde wansi ndaba ng'akutte ekidomola akitadde ku mumwa era eri emitala ndabayo omuddo ogutali mulime ne wano we bali ndabawo ekibangirizi eki...

Ekifaananyi kye ndaba, ndaba ekizimbe nga baakizimba naye ng'emmanju waakyo kirimu munda ennyumba nga nnyingi, nsereke n'amabaati naye emmanju era nga kizimbe na bbulooka; kuliko n'ekikomera wabula emmanju waliyo entuumu za kasasiro empitirivu n'ebiveera ebyeru n'omuddo ogwa kiragala.

Ekifaananyi kino ndabako omusajja, ndabako ebipiira ebipange eby'emmotoka, ndabako oluggi oluggale era ndaba omuntu ng'ayambadde ebintu mu ngalo ebyambalibwa abakubi b'ebikonde mu langi eya bbululu.

Ekifaananyi kino nkirabamu amenvu agengedde agali mu bibbo eby'enjawulo. Ndabawo ebibbo, ndabawo amenvu, ndabawo eseppiki nga nayo erimu amenvu, ndabawo ebisero, ndabawo n'ebibaawo kwe bitudde era nnengerayo n'enkota y'ettooke eri wabbali.

Ekifaananyi kino ndabamu ekikopo eky'ebbumba nga kirimu ebyokunywa era ndabawo ne kwe bakituuzizza era nga waliwo nwe muddo ogwa kiragala emabbali waakyo n'ebimuli ebyeru.

Ekifaananyi kino ndaba omukyala asibye akatambala ku mutwe n'ayamabala ne kade ng'ali n'abaana be babiri bakutte enkumbi bonna bali mu nnimiro bazze okukoola ebirime byabwe bye baasimba.

Kifaananyi kino ndaba amasigiri nga mapange era amasigiri ago nga mapya gali mu kkolero galabika mapya gali mu kkolero era amasigiri ago nga baagabumbye mu bbumba ekintu eky'omunda kya bbumba baakibumba ne bakyokya bulungi mu mu ttanuulu ne bagiddira ne bakisibako amabaati.

Ekifaananyi kino kiraga emmotoka eyitibwa Yisuzu. Era emmotoka eno ng'eri mu langi njeru. Naye emmotoka eno ng'etisse abantu bangi nnyo yonna ejjudde ejjulidde ddala. Ng'eri mu luguudo etambula egenda gy'eraga.

Mu kifaananyi kino nnengera ekisolo ekiyimiridde nga kiri mu kibangirizi era nga kiyina mayembe amawanvu nga geefunyizzanamu, ne nnenge nga kiyina langi eya kakobe, kiyina n'amagulu amawanvu.

Mu kifaananyi kino ndabawo ennyumba ng'ennyumba ezo za za mizigo era nga waliwo kakaabuyonjo emmanju. Emabega wa kaabuyonjo wajjudde entuumu za kasasiro bbiri nnamba nga kasasiro nno mungi ddala muyitirivu era ekyemmanga wa kaabuyinjo eyo waliwo enju z'emizigo. Mu maaso gaayo waliyo ennyumba erengerwako kisenge kya mabega na bbaati.

Mu kifaananyi kino ndabamu omuvubuka, ndaba emikono gye, mmulaba n'omutwe gwe nga ku ffeesi ayambaddeko akakookolo akeeru era nga ndaba ayambadde ekikooti ekya kitaka ku mubiri gwe.

Mu kifaananyi kino ndabamu abantu abatudde mu kizimbe, ndabamu emmeeza, nga ndabamu ebyuma bikalimagezi nga biri ku mmeeza, ndabamu abantu nga bambadde engoye eza langi ez'enjawulo; mulimu abambadde enzirugavu n'eza kiragala.

Ekifaananyi kino kindaga emmwanyi ezaanogeddwa ne ziteekebwa wansi era ng'emmwanyi mulimu emmufu ezengedde obulungi, ne mubaamu n'eziri mu langi eya kiragala ezitayengedde, ne mubaamu n'eza langi eya kacungwa ezibadde zinaatera okwengera.

Ekifaananyi kino ndabamu akatebe akayokye ak'ebyuma era nga kaliko omutto ogutuulibwako nga guli mu langi eya kiragala, era nga kali mu kisenge omuteekeddwa n'amasannyalaze.